Duu ŋɔ viɛli hoo laati bɛ nimaani fulaawɛs bɛ nimaani faan nim bɛ nimaani baanjira damgibu shee bɛ nimaani ka di ku viɛla ka faan bɛ dinni

Paɣa so n ʒiri binyɛra n kohari tihi bɛ nimaani yiya bɛ nimaani ka ʒiri kpam kpam maa zaɣ piɛlli n nyɛli ka ku lara ka nyɛ paɣa sabinli

daadam n laɣim chisimaam dabba be ni maa ni paɣaba gba be ni maa ni ka tihi beni ka mɔri beni ka so ye daliya daliya maa zaɣ' dozim ka so chinchini ka so ye daliya zaɣ' piɛlli

Daadama n kuli laɣam bi galisiya pam ka loori bɛ nimaani loori piɛlli ka shab kohari binyahari ka so pili zipiligu ka yɛ daliya

Namda nima namda nim maa galisiya pam namdazaɣ ʒiɛ di biɛni ka namda piɛlli bɛ nimaani ni niɛma zaɣ dozim

Daadama n laɣam n kohari binyahari tomatoos leemu Alaafee zaɣ dozim n nyɛ leemu maa moongu maa zaɣ ʒiɛ n nyɛli

jirambiisanima ka lɔranima be nimaani ka tihi be nimaani ka mɔri be nimaani loorim maa loori piɛlli bɛni ka loori sabinli bɛni ka loori zaɣ' dozim ka o gba bɛni

Daadam n bɛ duu n taapiri o kompiuta ka kompiuta ŋo tam teebuli zuɣu teebuli maa zaɣ piɛlli ka buku paya ka yɛ daliya boɣa waɣala zaɣ sabinli n nyɛli ka so jinjɛm jinjɛm maa zaɣ sabinli n nyɛli

daadama n bɛ muɣini bɛ niribaanu ka niribaayi za zuɣ' saa ka niribaata bɛ tin gbani ka tihi bɛ ni maa ni kaori bɛni ka so pɛri namda sabilinli ka so piɛli zupiɛli sabinli